Lee mapol magitye idye tim kun lee man ki lwongi ni lyeci tye lyeci madongo ki ma tino dok idye tim man lum olot ma komgi yot ma potgi tye ma gurin ma miyo cam it lee man ki bene tye yadi matino tino matye ka dongo matye tuku ki dong yat mo matye odongo lamal adada ma poke tye madwong ento kingi tye malac adada idye tim man bene tye yadi mogo madong gutwo ma jangi tye matino

Megi kwac matye i dyer lum kun lum man tye olot mapote tye ma grin dok ping tye macol idye lum man mabedo calo mac mo makidiyo adiya matye ka menyo kom kwac man idiwor ni dok kwac moni bene oyabo wange malac mabedo calo tye atera pi gin mo keken ma obitime mape niango en.

Mon magitye idye bar kun gin gitye ka tuko tuko gweyo odilo kun dako mo acel tye anyim ma en tye ka gweyo odilo dok gitye kagweyo odilo idye bar mo ma lum otwi iye maber adada kun lum man kijwero tye lapiny adada ma nen leng tutwal

Pipino mapol pipino man guyubo otgi dok otgi ni guyubo tye ikom cel iotgi man bene gubolo i iye tongi kun cel man tye cel nyonyo ma kiyubo ki waya matek dok cele tye idye lum ma lum olot maboco ikabedo man dok lume gutwo

Dye yo ma otwo dok otal kun tye kigweng gweng dye yo man tye mabor ma cito igangi bedo pa dano ma odine kiyubo mapol ata odi bati kun iteng yo man tye lum ma otwi ma potgi tye ka nen ma grin ki kor tyen dano mo ma tye iteng yo madit man kun bedo calo wi cere ka ma dano woto iye dok bene yadi ma odongo lamal ma potgi tye madwong kun ibor piny nen cal nyonyo ma ma kicibo lamal ma cwalo yamo ma weko dano loko ki cim.

Digudi ma okato atir digudi man tye digudi lam dog aye tye mutoka mapol matye kangwec i ye ki pikipiki i teng gudi man tye gang kapiko mo madit dok dyakale lac ma mutoka mukene gucung ka gitye ka medo i ye mo.

Cing dano acel ma omiyo gun kun nyig cinge matinoni gin angwen weng odole omiye iye ka min cinge tye ma ocun atir ma bene omine i kom nyig cinge matino angwen-ni dok dero pa ceng tye ka menyo cing man ma omine guni.

Nyig kic mapol adada kun nyig kic man gulok ikabedo mapat pat kun gitye ipetadi dok peta man tye i bongi ma orine ariya madwong kun dero tye ka menyogi ma bedo calo dero pa ceng

Kabedo mo ka ma ki moyo iye jami ma anena it wele nyo lulim piny ma gia ki kama bor dok jami man tye jami me tekwaro ki diru ki jami me tic cing ma ki ngabogi malo i wi tol i kingi tye kitenge ma ki goyo iye cal lobo pa anywali me lobo Uganda ki dong otok ayuba ki cing ki lee ma ki bayo abaya calo rii ki bene cal acweya mapol ata

Dano mo ma gitimo tic me boda kun gitingo dano ki luwot i kabedo mapat pat gin gitye jo yo ma ma ngat acel obedo iwi pikipikine ka pikipiki mukene ki jengo iteng yo kun i dyer yo man tye mutoka mo ma tingo ter ma boggine tye ma tye ka ngwec idye gudi man

Ot mo ma kiyubo lamal ma tye gurofa dok doge tye mapol kun kitye ka tic kwedgi calo ka cat dukan. I odi man dano ocano jamigi ma gitye ka catone it luwil kun dano mapol tye idi boma man ka ma ka cat tye iye-ni dok gudi bene okato ki piny inyim ot man ka mano ot man bene idye gudi man tye mutoka mapol ma tero luwot ki tegi ikabedo mapatpat ma ocane idye yo man atir dok dano mapol bene tye ka wot inget mutoka man.

Nyig kic mapol ma gudure adura ikabedo aryo kun kingi okupe akuba bene ki nyig kic ma nyig kic acel mo tye ka kubo kingi ma ogabo bwome ikom lawote ma odure ikabedo acel-li ka tyene ogebe ikom lawote ma odure ikabedo acel katye ka kubo kingi dok dero bene tye ka menyo nyig kic man mabedo calo dero pa ceng kun tye idye ceng

Poto malac adada ma kipito iye cam kun camme dong oceko ma dong gutwo ma oromo akwanya ki ipoto dye poto man tye omane i kabedo malac adada kun nyonyo twakta ma tye ka kwanyo cam man ki ipoto kun woti kwanyo cam man ki irek atir doge ki doge ka duro i ka mo ma tye bogi ma kiguro iye cam man ma kikwanyo ki i poto-ni.

Atudu nam ma tye ka kwang iwi pii kun pii man tye pii malac pii nam atudu man dogge tye mabor ma en camo jami ma bedi i pii calo kun yece bene tye mapol dak kala kume tye ka nen maleng adida ma yece orupe macol ki matar

Nyig kic mo acel ma tye ka tuk Kun mito pye ikom ature, ature man bene onyak mapol ma odongo lamal ma pe cok ki dog ngom Kun pote tye malac ma dero ceng tye ka menyone ma tye ka nen ma munya maleng adida ma kalane tye ma papo ma orupe ki matar ma weko nyig kic man neno ki cen ka bimo ka ywayo moce me yupu moo kic

Dye gudi madit adada ma oakto kin i teng gudi man kacat ma kicatogi lamal adada gurofa doge tye mapol ma nen calo dukan lacat ki wil i teng yo tung kuryo weng tye mutoka ma ocung i teng kun kacat mo ma ambrela kingabo me tibo it lacat ki yadi mogo ma kipito maleng adada ki maca ma kicibo i dyere me mac.

Gang bedo pa dano mo ma tye ki dyangkal malac dok dyangkal tye ma otal i gang man tye ot cael ot lum ma labilane tye ma pit dok inget ot man tye dero ma ki yubu wiye ki lum ma ki gwokko iye cam ma kigwok iye cam ma kiwanyo i poto i tok gany tye poto ma ki pito iye labolo me acama ki yadi mogo mapol kun iyim ot man acel me ganggi tye dako mo ma tye ka kato ki idog gola dom en oyeyo tee mo iwiye

Ot ma kicweyo ma doge lac adada matye ot me timo biacara kun inyime itenge ki yung lacam tye cal acweya ma kiyubo ki plastik ka kiruko bongi ikomgi wek luwil onen ber pa bongo man ki lengi ki cen dok laco mo acel otingo lela pa lutino matino kun jami mapol ki ketogi bene inyim dukan tutwale jami tuku pa lutino

Otok la gwok ceng otok man tye kala mapat pat mukene tye macol mukene tye ma buraun ka mukene tye ma gurin kun otok ma olwore lawaka ma tye malac adida dok tolle bene tye ma mako ma tek niking iwi dano ka in iruku

Dano mapol ma gitye i dye bar kun gin gitye ka pwonye me tuko odilo bar man tye bar madit bar ka tuko odilo ma dyere otal labongo kit lum mo keken kun iteng bar man tye odi ma kicweyogi maboco ma olule alula ma bedo calo odi ma tye i gang kwan me winyo pwonye ka latin awobi mo acel i anyim ocung ma ruko bongo ma kalane rom aroma makwar ki war ka en woto ki pwonye.

Lutino aryo ma gin gitye ka kwato dyangi Kun dyangi ma gitye ka kwatone-ni gitye ka camo lum dak ka cam ka dyang man tye malac adida ma lum oromo Kun idyere tye iye yo mo matidi ma kor tyen dano aye otalo ka ma lutino man gucung iye ma ngat acel omako odoo lakwat dyang.

Dano mo matye ka timo tic cing kun en tye ka tic ki nyo nyo carani ma tye i wi meca dok carani man tye kiwero matar ki nyonyo mapol ikome kun en tye ka rupo tol uci ma en yubo dwogo jami mapatpat macalo cweta lagwok koyo mapek

Mutoka mutingo ter mutoka man ocung i teng gudi dok teng gudi man tye cuk madno gibino ka wil i ye mutoka man otingo gweni gweni man tye mapol dok kiketogi gitye i cingenege

Poto mo ma kipito iye cam poto man tye malac adida ma cam oromo weny dak cam man tye ka dongo ki yot kom maleng adida ma pote tye malac gun tye ma gurin cam man tye anyogi ma kipito kun tye ka dongo ma rom rom ma nen kumgi yot adida dok moc ngom tye maber kun kot tye ka romone maber iteng poto man ibor piny bene tye yadi ma odongo lamal ma kingi tye macok ma nen ki bunga

Kabedo mo ma tye ki piny ite ot mo ma kicweyo lamal adada ot gurofa kun kabedo man tye malac ma bedo calo ka ma gure timme iye ki kacokke pa ludito madongo nyo welo awora kun tye kom mapol ma kiyubogi maleng ki wi meja ma dano tiyo kwede me coc mogo icawa me kacokke ma tye anyim ka ma ludito bedo iye ki dong ka ma jo mukene bedo iye ma gitye ka winyo lok awinya.

Kom bedo ma kiyubo ki nyonyo ma ki wango awanga dok kom man tye lamal adada bedo calo kom ma kibedo kede igang namo kun wiye kabedo ni tye mapalici mo mayom ma kiketo i iye dok kom man kiteno ikor ot mo ma kiguru bao ka coket mo kiketo ikor ot man ma dano tiyo kwede me keto jamigi ma tiyo ki mac

dano mo ma ocung acunga idye pii kun entye lamak rec dak tye ka yaro obwo lamak rec i pii kun en obwo man nongo odologi ci oketo i bab mo ma ti ka kwang iwi pii, pii man be nen pii macol kun godi godi matino tino tye itenge

Lutino ma gitye i ot kwan kun mapolle guiolo cinggi ma bedo calo gitye ka gamo lagam mo ma lapwony openyo dak gin guruku bongo ma rom rom bongo me kwan ka gubedo iwi kom ma ki yubu ki bao tye guelo buk ma tye ki kalam i iye dok lutino man bedo calo gitye ka keto cwinygi i pwonnye man

Yeya mapol maboco magitye idye pii kun yeya man kiyubogi ki bao ka mukene kiwero komgio ki rangi mapatpat matye ma blu ki makwar yeya man tye idye pii ma omane i kabedo malac adada ma nen calo pii nam kun cal pol bene tye ka nen dok winyi mapol winyo owelo tye ka tuk iwi pii man

Dyangi mapol dyangi ma komgi dongo dok tumgi odongo mabor mabit kun kilwongogi ni dyangi nyangkole gin gitye ka camo lum dok kabedo ma gitye ka camo iye lummi tye kabedo malac dok lum otwii oromo kabedo weny iye bene tye yat mo acel ma odongo mabor ma potte tye madwong dok piny kany weny tye ma gurin

Sign post ma kiwango tye nyonyo kun kicoyo iye coc pi cato kwena ki wil ma nyuto ni gang kwan tye cok kenyo dok tye gang kwan sign post man ma poto man kipito iye jami acama macalo labolo mudongo iye.